Niraba ŋo nyɛla ban bɛ daani bi nyɛla bi ni kohari bindira bindira maa puuni naanzuu biɛni boraadɛ biɛni paɣa ŋo nyɛla ŋun gbubi bia ka yɛ liiga piɛlli ka bia maa gba yɛ liiga piɛlli ka o nyaasi ka so gba kpabi bia ka gba yɛ liiga piɛlli o gba nyaanga so gba nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka gba kpabi bia o biɛla daa puuni

Niraba ŋo nyɛla ban bɛ daani do so ŋun ʒiya ŋo pilla kapu piɛlli ka ga nuchɛ baŋ o nuuni o luɣuli zuɣu nyɛla bini kohari kpaakpa shɛli ka o nyaansi ka Loori piɛlli ʒɛya ka niraba chɛna ka so ʒi moto zuɣu ka bi gba nyaansi zuɣu ka yiya din mɛnmɛ n tam ka niraba bɛ di gbunni